Daro cora asati hayssan eqqidi dizayssi beettees ha asa giddonka corati macati corati attumati dizayssi beettees guussakko

Hayssani cora asay issifetettan uttidi woykko eqqidi dizayssi taw benttees guussako hayssi asay haa xeellishe dees.

Hayssani lo7i wodhiza keeththaza giddon daro asati lastiqe oydazan uttidi deyeyssa beyays etikka daro asata.

kuwaasa ka7ya naati dalga dembazan wotidi misile woykko wontos lo7o puuto gidoba wothishe de7essa be7oos

Hayssani issi keeththaza gitton tummatumma ayfa ayfeta bayizo ooso asay ooththishe dizayssi dalgan beettees kuussakko

si asi issi asas qumaza bolla usta gujjashe dizayssa hayssan tani beyanawu dandayadis goossakko hayssan gujjashe dawos

daaro lu7i wodhiya keeththazi woykko pooqezi hayssani beettes dhagarsani asay issifetetan utanasi duulatanas maaddes

heedzdzu gamo dere kaasanchati eqqidi dizaysi bantta kushen tooranne gondale oyqqidi doosona.

taaro gammo dere naati banta woga afala woykko dunguza may'idi issifetetan ufayettishe dizoyssa besseyssa beyays

hayssa ni arbamince yumbursha yaagetizayssi issifetetan deizayssa issi oosanchay caammo kampasiyani oodettishe dees

Hayssani daro kare biitta asay issifetethan uttizi dizayssa eeta giddon ahamme dhaawikka beettizayssa beyays guussaqo.

Dumma tamaare nayti qeeri yooga nayti bantta tamaariyason dumma dummata ka'ishe issipetethan ufaytishe ke'izayssi beetees.

Issi daro lo7ida bessan qammi ekkida son cora asati eqqidi dizayssi dalggan qonccidi beettizayssa taani beyays.

hayssan heedzdzu gamo dere cimati biitta woga may7oa dunguza gizayssa may7di demba dalga bessan eqqidayssi beettize

Hayssani cora asati issifetethan eqqid haasayoshenne dumma dumma bantta woga mayuwa bessishe dizayssi qonccidi beettizayssi tani beyays.

hayssan daro asay duulata uttidayssi talgan qonciti beetes guussakko hayssan duulata uttiza asati daroti attuma masatosona

daro hayssa issi biitta asati ioddidi duulata duulatishe dizayssi bentees guussakko asay duulata bolla deee

Issi kawo oosanchay hayssan ha simmidi qofa asas aaththishe deyzayssa tani beyo dandayays guussakko hayssan

Hayssan heedzdzu attuma asati eqqidi deyoosona geetikka ay ooththize gidaba gidikko daron ereti boonna wolera haasayishe do'osona.

heedzdzu atuma asati uuttidosona eetikka dumma dumma yo7ota birshanasi duulatishe dizayssatakko

hayssani gamo dere asati issifetethan eqqidi dizayssi tawo bentidi deyees guussakko intika ay ooththizaakko ereten

kaawo oosanchoti issi heeranne biitta cimatara giigidi uuttidi dumma dumma baynda qofa aaso aaththish de'ayssa be'oosi assee

Hayssa ni daro asati ichashuppe dariya atuma asati issi bolla eqqidi deeyssi qasseka odetishe deeyssi dalgan benteyssa beyoos.

Daro lo'i woriza hayssa miishati hayssan qonccidi bentosona. daroppe be'anasi ayfes kumida miishati diyyssi dalggan beetees.

Heedzdzu be'anasi daro lo'i woriza macca naati eqqidi ha xeelishe dizaysi beetees. eetikka daro loyosona.

Hayssan dumma dumma qalametan tiyetidda misileti qonccidi bentidayssa beyays guussakko taani hayssan etikka betosona.

Issi ba kushe ooson ooththaza erettiza issi macasi jabana medhashe dizayssi qoncidi beettees hayssan.

issi mishira uttada dizayssi sintha gede saarada uttada dizayssi hayssan dalgan beettizes tani akka beyays

Woga mayuwa mayida daro maccati eqqidi beettoosona hayssatikka woga mayuwa mayidayssata yaagettidi erettishin haa simmidi beettoosona.

issi cimmida aawaranne issi cimida aayiira isifetethan uttidi miicishenne kaayishe dizayssa beyo dandayays

Issi heeran deiya issi asati dumma ooso ooththishenne katha kaathishe deeyssi qoncidi dalganbentees hesseka dumma dumma oosota guus.

hayssa woganne turuzume yaagetiya oosan asay dumma dumma gatiya gelisanasi yaani gate demo ooso ooththishete eyssa be7o danda7oos

ha7ikka gamo dere asay baynta woga afala woykko dunguza may7idi daro coorati issifetettan atomati indoti eqqidi

Heetzdtzu asati issi heeran shiiqidi mola oykkidi izati molaa shukishe deeyssa talgisidi be'o danda'oos.

Dumma dumma misileti meretizayssan issi atteranne issi macashara medhidi macasiya addeza kushe macsashe dizayssa bessees.

Daro attuma asati woykko ichashu attuma asati eqqidi dizayssi hayssan qoncidi dalgan bentishe dizayssa beyays goussakko hayssan taane.

Hayssani daro asati eqqid dizayssi taasi beetees guusako eetikka ubbati attuma xalaala masatidi taw beettoosona.

Hayssan jinka heeran diya naati dumma dumma miithata essidi da bollan eqqidi ha mutiche deeyssa tumma hayssi nuusi pootozi qoncisidi bessees.

Daro asati baynda biitta woga maa ma'idi dalgan issifetethan eqqidi misile dandishe deeyssi bentees.

Hayssani pirinteresti yaagettiza xuufezi dumma zo7o qaalamera xaafettizi uttizayssi tawo bentees

hayssanii ekise wukko ekis yaagetiza malatati hayssan beettishe dizayssa tani beyashe dayssi guussakko hayssanii

Hayssani dise se7ati ila7aafi inna mezezu yaagettiza xuufetti amaarathora xaafettidi dizayssa be7ays.

hayssani dumma dumma mirca qaasetho gizeyani asay dumma dumma baynta malatata oyqqidi besseyss bentidayssa beyays

hayssa heeriportere yaagettida ingilizaatho qaalan xaafettida xuufezi haasimmidi ta pila bollani qoncidi bentishe deyeesha

Nam'u kawo oosanchati bantta kifilean utidi dumma dumma qofa kooshe imiza miishshara aatishe dizayssi dalggan beetees.

Ha misileza bolla riserchi geti yaagettiza xuufezi dalggan benttishe duzayssa be7zays ikka riserchi geti yaagettiya xuufe.

Hayssa nuni daro wodeppe go'ettizi deida iitoteele yaagetiza sime keeththazi woykko ooththiza keeththazi kampani beettes hayssa

Heedzdzu asati attumati uttidi ha simidi xeeelishe de'izayssi dalggan qonccidi bentidayssa beyays guusakko.

issi kawo oosanchay dalga bessan eqqidi ha sinthe somoosi xeellishe deeyssi dalgan qoncidi bentees

daro asati hayssan issifetethan eqqidi doossona etikka ay ooththizakko eretenna shin issi ta pellaza beyshe doosona hayssa

daaro korintezi eqqida beettees guye baggarakka saloti ha simmidi dizayssi beettidees hayssan

Hayssan itophe bandiraza cukki cukki qassekka carqqa giigisi qachidi wothidayssi itophe bandiray beetees.

Dumma korintey beettes qasse korintiya essiza makinay dalgan bentizayssa tani beyashe deyays.

Hayssani dumma dumma misiley eqqidi dizayssa tani beyo dandayadis ha misileykka nam'u qommo qalamera tiyettis.

Issi hayssa genzeeb minister yaagettiza xoofezi amarathora xaafettidi uttizayssa tani beyashe days guussakko hayssa.

issi macas dizaara eqqada ha kooshe afathiza miishara haasayashe dizayssi dalgan bentizayssa tani beyays guossakko

Hayssan yissattef yishellemi yaagettiza xuufezara awaash benkkey kessida masttawaaqay beettees guussa.

hayssa nii asi banta keeththazi beettishin he keeththaza geeddon asikka baawa oydetikka bantarka dizayssi beettes

Hayssani dumma dumma qorqorora axaarettida keeththati beettosona ha keeththata sinthan ogey oosettidi dizayssi bentees guussakko.

hayssani daro asati issi heeran uttidi dizayssi qoncidi bentees giidishin eetikka ay ooththizakko erettenna guussakko hayssani qasseka

Hayssan cima daro asati woykko cora asati issi bolla uttidi qumma wogga qumma mishe dizayssi taasi bentishe diyayssa.

dumma parlaman kawo oosanchati issibetethan uttidi tobishe duulatishe dizayssa tani beyo dandayadis

Hayssa wulet shi asra simnt riqet bajet yagetiza xuufe amaarattora xaafettidi uttizayssa issina cache uddufuni heedzdza tirilene yagetes.

Be'anasi keehippe daro lo'ida na'azi hayssara hemetishe dizayssi qassekka ikka issi quma miza keeththa gelishe dizayssi betishe dizayssa be'ays.

Dumma quma miza keethazi hayssa hieoti baarenna ristanti yaagettidayssi haa beettishe dizayssa be7oos.

issi biitta asay baynta biittan de iya eqata shiishidi ayf7ayfeta ko7etetha oosonne lo7o muruto shiisho ooso ooththishe deyssa be7oos

daro quma miza keeththazan daro asati daroti zo7o mayuwa may7idi issifetetan quma uttidi mishe dizayssa beeyays

daro beyanaassi lu7i woriza asati zo7o may7o7a may7di eqqidayssi qoncidi dalgan benteyssa be7ays taanii

Issi be7anaassi aarisse gidiza addezi karetha poolise mayoza mayid uttizayssi ddes ikka.

hayssani paramjja biittan paranjjati dumma dumma bantta ooso oothishe dizayssi beettees guussako eetikkaa ay oothizaakko.

Hayssani qasseka misiley beettenna iika aaza misiley dizaakko erettenna garssara diza xuufey kawo hinxa yaagetiza xuufezi beettees

Hayssan daro kawo oosanchati eqqin sinththara dumma mayo mayida asati ha simidi eeta bessishe dizayssa taani beyo dandayays.

Haysssani cora asati ooso mayuwa mayidi issifetethan eqqidi dizayssi dalggan benttides guussakko.

Dumma lo'i wodhdhiya ogiyara makinati yishshe deyssanne qasse dumma dumma lo'i wodhdhiya makinati asati aa be'idi makinati aawa biyakko makinata kaalli xeello ooso ooththishide essanne makinati qasseka katama geleyayssi bettees

Lo7i wodhiza keethazi hayssa wodiya keetha pooqe yaagettidi xeesettidayssi issi hayssan dalggan beyo danddayoos ha keetha.

issi demba heeran kawo oosancht eqqidi de'iyssanne handi qasseka dumma dumma meto bershanaasi issi heera shiiqidi heera kalli xeelo ooso ooththidi haneysi betees

hayssan cora asati haasimidi iissi bolla eqqidi dizayssa beyo taani dandayadis guussakko

Hayssani gita wogga keeththay beettishe diyees guussakko egidooni daro asati sintha baggara eqqidi dizayssa beyays guussakko tani ha7issan

Heedzdzu woykko oydu asati ha yishe diyayssi daro qonccidi dalggan beetees. eetikka kawo oosanchata masatoosona.

Wolqqama gitanne dalgga gidida pooqe keeththazi hayssan beetishe dezes guussakko hayssikka wolqaama keetha.

gita wogga pooqe keeththay hayssan bentees ikka daro lu'i wodhiya keeththa gidoyssa qoncethan dalgam beeyssa xomoosos

Daaro lu7i wodhiya bessani keeththati dhumma dumma solareti qoncidi beettosona hayssatikka teknoloje ooso geetetto sona.

na7u attuma asati ha simmidi eqqidi dewosona eetappeka issinozi booththa may7in issinozi karetha may7is

Hayssani daro asati itphiya giddon deiza gita gita keeththa siileta issi heeran wothidi deyidayssa biishe dizayssa tani beyays guussama.

issi beyanao liwodhiya keeththamatara asati ha ishe de7eyssi qoodan cora asati dalkidi daayidi ishe deyssi bentees

hayssani dumma ichashuppe dariya attuma asatinne issi maccasi guyera eqqidara dalgam bentawus hayssatikka daro asata.

Daro issi suuqezan issi macasiya issi attumasi eqata bayzashe deizayssa hayssan qoncisidi bessees

Dumma dumma kawo oosanchoti hayssan eqqidi dumma dumma metota billanasi sifetethan zoretishenne odetishe de7eyssi dalgan qoncidi benteys.

Beyanaazi lo7i wodhiza keeththaza geeton daro asati attumati macati eqqidi diizayssa beyanas dandayays

Issi kawo oosanchoti dumma baynti ooththida oosas wursidi wursethan ufayetishenne mishe uyishe daabba qanxeyssa xomooso danda7oos

Uma asati suuqeza giddon eqqidi deizayssi beettees eetikka suuqezappe dumma dumma miisha ta shammanasi eqqidoyssa beyays

Hayssan qassekka oydu asati eqqizi dizayssi tas qonccidi woykko dalggidi bentidayssa taani beyays.

daro cora gidida asati issi bolla attumatinne macati uttidinne eqqidi deyizayssa beaa dandayays

daro loy wodhiya guutha nayti hayssan bentosona entika sintha zawara entas metershey qanxettidi woykko phalqeti uttidayssa hayssan qoncisidi besseysi benteysi erette

Hayssan misilezi beettenna shin daani ay qasseka hospitaleti giddon dizayssa be7anaasi dandayoyssi eeretees

Issi qeeri nayta harkibe teqetha ooso ooththashe issi mishiriya de7eyssi dalgan benteska qeeri nayta paayatetha naago ooso keeththe

Hayssani issi goofa dunguza qoodhen qachiza issi assinne tumma hara paayatetha naago ooththiza akimeti bentizayssa beyays guussakko.

Faranja zaranne issi tophiya asa dizayssara eqqidi nam'u attumati beettosona eetikka ay oothizanka eretebenna

Issi cimma ayoza payatetha nango keethan uttada dizayssi dalgan beetees. aakka kushiya dhoqustada uttawus.

daro asati hayssan eqqidi dunkaneza giddo gelanao hanishe deyzayssi tawu bettishe dees hayssanii

Dumma hayssa oli yeggiya harkiyan qohettida issi asi asi oyqidi asho ooso ooththanasi maaddiza ogeta asi bessishe deeyssa be'oos.

Daro asati issi heeran uuttidi issibetethan duulatan tubishenne nashshishe de7izayssa be7o tani dandayays.

Hayssani deiza asati na'u atomaranne hanko issi indodiyarira dishin indozis shilemate immishe duus.

Suutha haratas immidi harata asho ooso ooththeyssan issi asiya suutha immana melanne issi asi suutha immidi aayeta ashshanayssa bes.

hayssa misileza bolla maca naytas woykko indotas huphe giigissiza keeththazi bentizayssa tani beyays guussakko

Daro beyanaasi loyi wodhiza pooqe keethazi beettees taani beyishiini i taasi tamaare dormme masatidi beetees.

Lo,i wodhiza bazzo biittani asay issifete tan tefaases yaagetizayssa bookkidi giigissi woottida wallati beettoosona

hayssani qasseka issi heeran oosanchati ooththizi limaata ooththizi simmishe dizayssi qoncidi beettizayssa tani beyashe dayssi guussakko hayssa

Issi lo7i wodhiya aspalte ogey kaame baanassi daro dalgan oosettidi lo7i utteyssi qoncidi bentees iikka daro lo7ees

Hayssani cora attuma asati eqqidi dizayssi dalggan taw beettees guussako eetikka ay oothizaakko erettenna.

kawo oosanchati issi heeran dumma dumma gatiya kessidi dumma ooratha miishata bita geleyssa daro asappe ekkishe de'yssa

Hayssa ni dumma taapelazi gita wogga taapellazi ha simmidi qoncidi beettishe dizayssa beyays goussakko hayssa taapellaza gitara bentees.

haggan daro daro wolqqama besani gita keethi keexetishe dizayssi taasi dalggidi woykko daridi qonccizi beetizayssa be'ayss.

Be7anaassi keehidi daro lo7iza wpgga gita pooqezi hayssa qonccidi beenttees hayssika keehidi gita pooqeza yaagetti erettees.

bollara lo'ethi xeellishhin daro lo'i wodhiya katamati dalgan qoncidi beettosona keeththatikka dumma dumma ogeti beettosona

Hayssan misileza bolla dizayssi aazeekkokka erettenna shini tani be ashe dizayssinne aguyera saloti bentizayssa beyays uussa

hayssani daro gamo dere nayti eqqidi dizayssi bentees eetikka yalaga naata yaaqettidi erettizayssa beyays guussakko hayssan

Daro hayssa misileti deizayssi bentishin ikka warninge sayni yaagetidi ingilizatho qaalan erettida misileta kuussakko hayssatii.

Hayssani qasse sidama zoone gittoniza asati woga may7o7a may7idi eta giddon qasseka hayssa dugeha tophiya kilileya aysiya aaway beeti.

Hayssani gaamo deren dumma dumma eqata shiishidi nam'u macanati bayzishenne sefetettan eqqidayssa bessees.

Hayssan makiinati issi bolla kaamethi issi bolla eqqidayssi dalgidi bentidayssa hayssan be'ays taani.

hayssan nuni be'ishin haayti hayssa eratetha poo7owa ekkite yaagiya xuufezi xaafettidi uttidayssa issi timirte keeththas kaara geetetidi bentidayssa be7oosi

Hayssan gamo zoone quca worada pirddi beeti yaagettiza gita taapellazara xaafettida xuufezi beettishe desi guusako.

hayssi qasse misiley qoncisida bessayssi aybe giikko attuma asa shempo keeththa yaageyssa woykko nu doonan birshishin attuma asa qasho keeththa

issi attuma addez eqqin adunakko hara asay qasseka mayka woykko kooshe aaththiya miisha shiishi oyqidayssi beettees

Hayssa ni gamo dere asati issifetethan aqqidi dizayssi qasseka ha qoncidi bentishe dizayssa tani beyays kossaikka gamo dere asata..

Haggan lo7i wodhida keethaza giddon daro daro dumma kifileti dizayssa dalggan qonccidi beettizayssa taani hayssan xeellanaw danddayadis.

Daro woykko cora asay hayssani issi bolla gididi issi imata asi biita gelizayssa moko ooso oothishe dizayssi dalggan betidees hayssan.

Issi bollara duge denthiza kamera zara nuni beyishin daro asati de yooganne dumma dumma komputereti de yooga beyo dandayays.

Issi keeththazi lo'idi dumma dumma qalamezara tiyetidi dizayssi dalgan qonccidi beetees. ha keeththazikka daro lo'izayssa.

Hayssan heedzdzu kawo osanchati xarphe haaththa haylandera wooththidi uttidi dizayssi tawu beetees. eeta sinththa waraqati dees.

di7iya asay sheeqidi dumma baynta heera paayatetha naago ooso dumma dumma anqashata diggishe daayssi benteyssappe oos

hayssani asay heera geeshshatetha woykko anqasha giigissishe deizayssi tawu beettees guussakko hayssan asay ooththeys

Hayssani heera geeshshatetha anqasha deeggishe asay dizayssi dalgan beettishe deezayssa tani beyays guussakko hayssanii

Heera paayatetha woykko anqashata diggo ooso issi heeran deiya asati ooththishe deizayssi beetteyssa beeyays.

Dumma dumma anqqashata asay xuugishe de7izayssi anqqashata digo ooso oothishe de7izayssi hayssan dalggan qonnccidi beettides anqqashatta diggishe.

Heera geeshatetha woykka anqqashata heerappe digo ooso cora asay kiidi oothishe dizayssi issifetethan beettees.

Heera geeshshatetha woykko payateththa naago ooso asay oothidi dizayssi issipetethan anqqasha digishe dizayssi beetees.

hayssani gita dumma dumma kaametinne keeththati dizayssi dalgan qoncidi taas hasahatiyan betestabeyshin guussakko

Gita anqasha caaniza makinay hayssan anqashaza caanishenne qolishe dizayssa tani beyays guussakko hayssi gita anqashaza caaniza makinaa.

Hayssa ni qasseka hayssi payda karide paydo yaagetida xuufeti bentizayssa tani beyashe dizayssa beyays guussakko

Hayssan tamaare naati ashaara denddishe dizayssa payda mattawuqiya ekkishe dizayssi benttees eetiikka tamaare nayti ashaara denddeyssa beyays.

tamare naati qasseka komputereza bolla nababishe dizayssi taasi qoncidi beettes guussakko

hayssani issi kawo oosanchazi uttidi kompitere be7ishe dizayssa taani be7anaassi danddayadis guussakko.

Hayssan wubituwa arbaminc ketema zuuriya payida mizgafa yaagetiza xoofezi beettishe dizayssa beyays gos.

Dumma gamo dere cimati heedzdzati uttidi dizayssi beettishiini eetappe issi na7atikka dunguza mallaya wottidosona.

daro gamo dere cora asati issifetethan duulatidi uttidi dizayssi dalgan betees etikka issifetethan duulati uttidosona gussakko

Oyddu kawo oosanchati e utttisi simmidi xeellishe dizayssati nuusi dalggan beettidona eeta sinthankka xarphey dees.

kawo oosanchoti hayssan beettosona daro attumatinne he attumata giddozan nam7u indoti deizayssi bee7os

Issi bitanezi hayssan uttidi lo'o lo'iza bitanezi kare biita gidenna agena gaada taani qofaysi hayssa.

Dumma hayssa aaropillane yaagettiya woykko horphillezi bollara paalishe dizayssi taasi hayssani beettanaw danddayide ikka.

kuwaasiya ka7iza asati ingilize biittan erettidayssati eqqidossona heetappe tani beyshin daro wode tan erettida hoorolandoy beette

Gamo derind iya asay issi heeran duulatan uttidi dumma dumma metota birshanasi sifetethan tobishe de'eyssa be'o danda'oos.

Issi heeran tumma dumma asati issi bolla shiiqiti eqqidi didayssi dalgan qonciti bentishe deeyssa tani be7ashe di7ays hayssi asatikka

Daro tamare nati banta kompitreza oykkidi paace ekishe dizayssa hayssan tani hayssan beyo dandayadis tani hayssan ta.

qoodan coridi diza kawo oosanchoti hayssan issifetethan eqqidi bentosona intika eqqidayssa be ashe da7ays taanii

Dumma issi kaafezan issi mishiriya dumma duma asatas kaththa gishashe dizaygi dumma dumma lo'o oosota ooththashe dizayssa be'anas dandda'adis.

Daro luy wodhiya bessan daro asati eqqidi deeyssa dalgan qoncisede bessishin ha asati daro oosanchota geetettees.

Hayssani daro asay issifetethan eqqid dizayssi qonccidi beetees hayssi asatikka ay oothizo gizab gidikko erettenna.

Daro kawo oosanchati issi heeran uttidi issfetethan xaag=fishenne dumma dumma oosotaba zorettishe dizayssi beettees.

Hayssani kawo ooso keehthan kawo ashkara oosotappe oydati polise yagetizassati eqqidi dizayssa taani be'ays.

Hayssan dumma tamareta sinthara qassekka dumma kawo poliseti issi potere giza mishaza oyqidi ha hamutishe dizayssi beetee.

hayssan daro asati eqqidi dizayssi qasseka bandira yitopphiya bandiraza oyqqidi dizayssi tawo bentishe dizayssa beyayssi hayssan eqqida asata guussakko

Issi osanchoti issi heeran eqidi ha simmi xeelishe dizaysi dalggan beetishe dizayssa taani be'ashe deyays.

Hayssani heedzdzu asati beettosona eetappeka issinoy qeerinaa nam7ati paya wogga asa gidishin

Hayssan heeran de'iya sarotetha nanggiya kawo oosanchoti woykko poolise yaageti xeseteyssati dalggan qonccidi beettosona.

Issi attoma addezi poolise woyqo sarotetha nangiziza ase gididasi eqqidi ha xeellishe pooto dendishe deyeyssi beettees

daaro pooliseti hayssan bulla amayoa may7di eqqidi dishin pe7oo taani dandayays etikka qoodan cora

Hayssani dumma motoreza laaggiza daro asati motoreza laaggidi haa simmidi yishe yidayssa be7ays eetikka daro asa gidoyssi erettees.

Haysssani cora gidiza asati issifetethan eqqidi dumma dumma pacca bata odettishenne giigisishe dizayssi taasi qonccidi bettides.

Haysan haathazi gogid bishe dizays tawu betes gusako, hathazika dembazara besi.

Issifetethan cora asati dungguza mayidi eqqidi de7ishin issoy giddon bullukuwa ma7idi uttizayssi beettees.

dumma dumma miishata asay shiishidi wothanasi dumma dumma aqo ooso ta giigis wothodayssi dalgan hayssan bentishe deeyssa beyoos

Dumma timirte keeththazan tamaretinne tumma dumma astamareti qasse bandirati kaqeti kaqeti uttidosona bessees

Hayssani gamo deren issi issi macca asatinne daro attuma asati uttidi taani xeellishin tawu yeeho keetha masates.

Hayssani attuma asati daroti eqqidi dizayssi dalgan qoncidi beettes guussakko ha asatikka eqqidi dizayss beyays.

Issi beyanaasi keehada lo7iza maccasi ba huupheza addeza daanisa meedada eqqidaara dalggan beettawus hayssan.

daro asati issi bolla duulata uttidi zoretishe dizayssi taasi beettees guussakko eetikka coraasa masatosona

Daro paralaman kawo osanchati issipetetan dulata utidaysati qoncisid betes gusako.ha dulata daro asati utidosona.

Haysan cora asati issippeteththan utidi duulatishe de'izayssi dalggan beetidayssa tani beiyoo s danda'is hayssan ayssi giiko.

Kaawo oosanchoti issi heeran issi bolla shiiqidi tumma dumma metoti oykko danoti gakkida heera maado ooththanasi tumma dumma miisha shiishshidi.

Haysan yelaga nayti utidi dizaysa potoy qoncisid besizaysa dunkaniya gido yid dizaysi betes guusako haysan

hayssani qoodan ichaachuppe dariza asati hamutishe ha nuukko yizayssi qoncidi bentizayssa tani beeyays

Hayssan gamo dere asati daroyi issi bolla uttid dizayssi dalggan beettishe dizayssa taani beyanaw danddayadis.

hayssan kawo oosanchati oyddu adderanne issi indora eqqidosona iitappeka nam7u atumati eqqi dishin issi indizarannee

Dalga luywodiya kuwaase denban maca nayti kuwaaze kaa7ishe deeyssa nam7u cugati wolera palametishe deeyssa beses.

hayssan giyaza bolla dumma dumma ayfa ayfeta asay bayzzishe de7izayssi qonccidi giyaza bolla micettizayssi beettizayssa.

Daro dalga giya giddon asay dumma dumma ayfayfeta bayzishe deizayssi hayssan taasi dalgan bentishe dizayssa beyays guussakko.

Gita qeeri makinara asay caanettidi ha yishe dizayssi dalkan qoncidi beettes guussako ha qeeri makinay daro asa caanidi bishe dizayssa beyays

issi heeran deiya coro asati issi bolla uttidi woykko oyddu asati issi bolla uttidi kowaasiya kaassa be ishe de7eyssanne andi qasseka anda gonen eqqidi benteyssi era

Hayssan dumma makinma mannoore woykko makinati yiidi shemppiza sooy dalggan bentteees guussako ikka makinati shemppiza soho geete.

Hayssan ta be'izayssi aybe giikko para asay gaare yaagiyassan caanidi bishe dizayssi taasi hayssan beetanawu danda'idees.

Issi daægga bessan inddoti daroti issi bolla shiiqidi eqqidayssinne coratettan shiiqidi dari uttidayssi dalgga benttishe dizayssa beyays.

Issi katama heeran de'ida giyazan asay zalishe dizayssa demys guusakko taani hayssatikka zal'ishe dosona.

Daro cima asati uttizayssan issi maccasi sinthan eqqada eeta tamarssashe dizayssi ta xeellanaassi danddayays.

Daro suuqezi beettishe dizayssa daro dumma dumma asati suuqea matan eqqidi dizayssi benttishe dizaayssi bentteees hayssan.

daro tamare naati issi timirtekke tani issi mala daaniya maya mayidi tamarishe dizayssi qoncidi beettees

issi ooso keeththan deiya asati bantanayta payatetha naagonne hargefe teqetha ooso ooththishe de7eyssi benteys

Issi mishiriya ba ooso keethan tukke ayfiya shaayada essada tukke keeththa oothashe dizayssi taasi bento dandayidees hayssan.

issi lo7i wodhiya hanotan oosettida mishazi nam7atikka eqqili de'eyssa yagarsan qoodan cora asati benteyssa be7oo danda7oos

hayssan be7ishin daro macca naati eqqidi dizayssi pooto denddishe dizayssi beettees guussako hayssani.

Issi heeran deiya asay baynta heeran dumma dumma woga oosota tama oythidi ufayettishenne imatan guppishe deeyssi beentees.

Haysan dugeha ithiyophiya kilile ayso dumma dumma keetha aawati haysara pude Zuma bolla ke'iishe dizes.

issi kafo dizaara hayssa giddon huphesohora booxada qasseka ba qefineera kareth gidizaara hayssan beetawos

lo7i wodhiya sosorotara haaththay gogishe de'izayssa beyanasi nuni dandayoos haaththay gita wogga zumara gogidi dees

Nam'u yelaga macca nayti eqqidi dizayssati tawu bentidosona. eetikka adusse yagetidi eretidaysata.

Yelaga na'ay arbaminccen de'iya adabaayiya matan itopheza bandira mayidi eqqidi dizayssi bentes guussakko hayssan ta xeellada beyishin.

Hayssani nam7u maccati beetttoosona enttika bantta kushen haathaza oyqqidi uyishe dizayssi taw benttees guussako.

Tamaare nayti hayssan dumma bantta dijitaale yaagettiza mattawoqa ekkanaw issifetettan eqqidi xaafettishe dizayssa demmzays.

daro asati hayssa merca kardiya yekanasi salpiyan eqqidi dizayssati beettishin eta giddon duge ha tophiya kilile alaafey dees

issi heeran tamare nayti dumma payda matooqe yaageyssa ekkanawu xaafettishenne banta suntha gelsishe deyssi eretidaba gidoyssa be'oos

Tamaare nayti yuuniformme yaagettiza issi qommo mayuwa mayidi salfe salfedi eqqidayssa demmashe days guussako.

Dumma dumma ooso keeththatan meto biletha oosonne dumma dumma heera maado ooso ooththishe deeyssa hayssan qoncidi benteyssa bi7oos.

Hayssani tamaare nayti xaafetetha ooso oothishe dizayssa woykko suntha komppiterezan gelssishe dizayssi taasi beettees.

hayssani dumma payda matooqiya ekkanawu asay xaafettishe dizayssi bentees goossakko hayssan xaafettizayi hayssani goossa

Hayssani daro macas asati uttidi ne eqqidi dizayssi beettees eetikka komputerezan suntha xaafisishe dizayssa gidosona.

tumma kawo ooso keeththan asati uttidi deeyssanne daro asati atumati macati shiiqi utti deeyssi talgan benteyssa be7o danda7ays

Hayssan daro cora asay salfe salfidi eqqidi dizayssi dalggan qonccidi ha beetishe dizayssa tani beyays guussa.

Hayssan qeeri naati issippetethan uttidi kompiterezan banta sunththa gelssishe de'izayssi beetees guussakko hayssan

Hayssan kuwaasiya kare biittazan woykko inggiliize yaagettiza biittazan kaa7iza nam77u asati eqqidi beettoosona guussako hayssan.

iissi kuwaase kaayiza bessani maca naati kaayishe deizayssa dumma dumma baynta minotetha qoncisishe deizayssa beyays

kuwaase kaa7ida naati hayssa woykko wolaytta dishassi kuwaase kaa7iza naati eqqidi dizayssi dalggan tawu beettizes guusakko hayssan.

Haysan kuwase ka'iza nayti issipetethan shiiqidi utid betosona.

Toho kuwase kaa'iza kaasanchati kuwaasa ka'ishe dizayssi tawu hayssan daro lo'iza dembazan ka'izayssi bentidees.

Hayssan bantta tohuwan woxxiza nayti ha simmidi ubbaykka zo'o afila mayidi woxishe dizayssa taani be'ashe days etikka

hayssan nam'u yalaga nayti kuwaase demban sibedethan ka7ishe de7izayssi dalgan qoncidi beettees.

hayssani baanti ka7iza kaassani xoonizi tumma dumma madaliya banta qoodhen mayiza asati beettosona guussakko

Siya ka7iza naati issifetethan salpidi eqqidayssi hayssan beettes isporte ooththishe dizayssa beyo dandayays.

issi tammufe dariya yaalaga nayti biskilite yaagetiya woykko nam'u tohora de'iya kaamiya laagishenne qaala ufayettishe de'ayssa be'o dandayoos

Beyanas daaroloy wadhiza attumatinne macati isporte ooso ooththishenne woxishe ha dizayssa bessees hayssi.

kuwaase ka'izi xooniza naasa issi asaltanesi oykko waanna kaassizayssi a oyqqidi misile dendishe dizayssi bentees gussakko

hayssan teknoloji ehida maashinen woykko warqatiya darso ooso ooththiya mashinee xaafettida xuufeta dumma dummabatan ingilizatho qaalan koppe yaageyssa darsiya ooso ooththida mashiney beettees

Dumma maxaafa keeththazan maxaafati pude eqqidi eqqidi hayssa madadaraza bolla uttizayssi beettides guussakko hayssan

Hayssani misileti dizayssati aaze giikko hayssati lakka7iza miishshata yaagettizi erettidayssata gidishin lakka7iza miishshati hayssan.

hayssani qasse irfoone yaagettiza miishazi asa dimxiya sisiza miishazi bentishe dizayssa tani beyashe days guussakko hayssanee

dumma cora asati issipetettan eqqidi xarphezaza giddo sinthara wothidi eqqidi dizayssi hayssan dalggan safaricomera beettes guusako.

Dumma masara qommoti hayssan oyda gididaysati issippetethan wothidayssi dalggidi bentishinha masarata tani ha saatiyani beyo dandayayis.

Hayssan dumma maccasati son oothiza miisha yaagettidi tekkinoloojey wodiya hanotan medhidi ehi dizayssa ne7o danddayays taani.

Issi maashinezi hayssn tekinoloje maashinezi dalggan hayssan qonccidi bentidayssa taani beyo dandayadis hayssan.

Hayssani dumma dumma maashineti woykko teknolojie miishati deizayssi dalgan qoncidi beettizayssa be ashe days guussakko hayssan tanee.

hayssani gitarezi lo'da gitaaresi beettees he gitarezikka dumma domma asay yetha yexanas ka'iza miisha

hayssani dumma kompiterezi eqqidi ha beettishe dizayssa tani beyanawu dandayadis guussakko

Hayssan meetire gia miishati beetizayssa taani demadis. ha meetiretikka dumma dummabata gigisidi be'anawu maadees.

Hayssan dumma dumma loy wodhiya miishay woykko asay hayssa wohalikke yaagidi xeeysiya hayssa misiley hayssan benteyssi qoncidi bentees ikka daro ooso ooththes.

issi oykko masalale yaagitissi asay bollakke-anaassi ke7idi dumma dumma gayettonna bata gakkidi ekkanas maaddees

Irsaaseti daroti hayssan issife phayizo keeththan uttidi dizayssa tani beyashe days kuussakko hayssika daro irsaaseti beettoosona

Hayssi teknoloji ehida miisha gidishin sookete yaagettidi xeesettes hayssi go'i giikko go'aykka dumma dummabata charjanawu maattes.

Hayssani keeththaza keexxishe diza asati beettoosona he keethaza giigissishe dizayssa tankka beyo dandayadiskko hayssan.

Attuma naati hayssan nam7u tohora deiza saykila laaggish dizayssa hayssan tani beyo dandayadis goossakko hayssan

Hayssani saykila daro asay laagizi ha yizayssi issifetethan yiidi dizayssi qancide talgidi beetees goossakko hayssanii

dalga ogiyani kaami goyishenne ogiya giigisishe de7eyssa dalgan be7o danda7oos ikka kaami ogiya baasees

Hayssani misileza daanidi daro abbaza bolla markkabeza bolla asay uttiza daanidayssi taasi benttizees hayssan.

Hayssan haaththa caaniza makinay woykko benzileza caaniza makinay eqqidi dizayssi tahu dalgan bentishe deyssa beyays guussakko hayssan taani

ha tapelazan beettizazi aaze giikko tito makina bayziyoosa woykko amarathon xaafetis

Hayssan saykiliya issi na'azi oyqqqidi eqqidayssi dalggan bentishe dizayssa taani beyizayssi qoncce gussakko hayssan.

cora attoma naati nne macanati beskilite yaageteyssa lo7i wodhiya oogera efishe de7eyssi daro qoncidi beettees

Hayssi woykko tahoy baynna asati dumma dumma toho bolla metoy diza asati hamuttanaassi danddayisiza maashinettenne hagey.

Oge lo'ozi bentishin hahosora xeelishin asati ha hamutishe diizayssi bentees qasseka naa ati ogiyara pinnoosa.

Hayssan ito pilayn payn yaagatia xuufesi ngilizatho qaalan xaafettidi beettizayssa tani beyashe days guussakko

hayssani dumma dumma yalaga nayti biskilite laaggidi bishe dizayssi tawu bentishe deyees guussakko

Hayssani keethazi daalggaan benttees iya giddoarakka xeelliyode guye baggara ati de7izayssi qonccidi daro corattidi beetees.

Haysan wogga woykko gita keeththazi wodiyan keexetizayssi hayssi ppoqe geetetizayssi dalggan tawu beetishe dizayssa.

Hayssan dumma coar asati eqqidi doosona enttika bolla baggara samayettiya mayo garssara karetha sure gixxidoso.

Hayssen gita wolqama pooqe keeththa bollani hashshu saro yide ta yaagiya xoofeynne hashshu saro gakke ta yaagiya xoofey bentees

daro asati hayssan issifetethan eqqidi dizayssa tani beyashe dizayssi erettes guussakko hayssan eetikka issifetethan eqqidi ay oothizaakko erettenna

Issi buro keexxettishe deiya wagga pooqe keeththay bentees abaggarakka daro dalga gitattida ogi tumma dumma oogeti oosettishe deeyssi qoncid bentees.

Hayssan qasseka dumma eqqata woykko miishata shiishidi kartonezara woykko madabarazara oykkidi issi heeran wotidayssi beetees.

Hayssani daro u'i wodhiya attumatinne macati baasi baasi deiya komputereza oykkidi xaafishenne giigisishe daroti beettosona.

Gita fooqe keethazi dalggan qonccidi benttidayssa taani beyashe deyays hayssan guusako

Wogga pooqezi bentishe deyeyssa beyaes ekka taro lo'i wodhiza pooqeza ekka daro dalga pooqeza gidoyssi beettees.

Hayssan dumma tamaare naati dumma bantta kifiliyan uttidi tamaarishe de7izayssa taani beyo danddayadis guussako.

Hayssani qassi tamaareti tamaarido kifilezan timirtte ayso aawa woykko biraanu naga yaagetteyssi tamaareta sintan eqqidi beettes.

Issi kifile giddon asi baynnashin oyde barkkadaridi giigidi uttidayssi taasi dalggan qonccidi benttidyzassa beyays.

Hayssan misilezan keehi lo7i wodhiza xuufetara iffiferi yetimirtti sinxxena bale silxxaan yaagettiza xuufezi amaarathora xaafettides.

Hayssan gita geeteettiza keethazi dumma bootha qalame tiyettidi benttishe dizayssa taani xeellanaas danddayadis.

Dumma dumma tamare naati banta tamare keeththa issi qommo mayo'a may'di uttidayssi dalgan qoncini beettides hayssan

Daro asay dunkkaaniya tookkidi iya giddon duma dummabata oothishe dizayssi hayssani beettishe de7ees guussako.

issi heeran di7iya yooga nayta woykko qeeri nayta tamarso ooso issi astamariya tamarsashe de eyssi qasseka misileta bessashe de eyssi bentees

Hayssan qasseka dumma dumma maxaafe keethazan dumma dumma maxaafeti issi bolla daridi woykko maxaafe keethazan dalggidi beettizayssa beyo danddayays.

hayssani issi astamaare naata kilaassiyani tamarsishe de7izayssa qasseka qofa tamareti ape ekkishe de7izayssa beyays

Hayssa itiphiya timirte waanna ayso aawa yaageteyssi hayssa nagga biranuy tamaretara issi heera uttidi de7eyssanne qasse tamaretara bentees

qeeri nayti hayssan uttidi tamarishe de7eyssanne qasse anti tamari attimo erte keeththan qeeri nayta tamarso ooso fidaleta medhidi oykko misileta medhidi nayta beso ooso ooththishe deyssa nayta tamarsespente

issi attuma addezi ha simmi eqqidi odetishe deeyssanne ba sintha dalgan bessishe deeyssi erettidaba gidees

daro tamare nayti banta tamare keeththan uuttidi tamarishe dizayssi tawu bentees guussako intika tamarishe issifetethan deyoosona

Hayssani issi duuzore yaagettida kaami dumma dumma oosota ooththishe deyzayssi woykko ogiya giigissishe deyizayssi beettizays

Daro lo7idi wodhiza ogezi loythidi nuunnu xeellishini be7anaasikka daro lo7iza ogey benttishe dizayssa taani demmays.

hayssani oge aspaltezara kaamizi ha hamutishe yishe dizayssi dalgan quncidi bentizayssa be7ayss goossakko tani hayssan

Issi goshsha maashinera goyishe dizayssane oge giigiso oothishe dizayssi dalggan beetizees hayssan

Hayssani dumma oorata keeththay keexxettishe dizayssi talgan bentishe deyzayssa tani beayssi qonce gididayssi erettidabakko hayssa.

Hayssan oge diishe giigiso ooso daro asati issifetethan uttidi giigisidayssi taassi beettides hayssan issife oothidayssi.

gita loyi woriza oge kaame bida ogeza oothhthishe deyizayssenne karetha qaalamiya ushshishe deyizayssi beettees

Oge giigisishe dizayssi hayssan dalgan benttes guusako ikka kobilistone oge gigisizayssa beyays guussakko.

hayssa gita katamaza giddon daro asatikka de'izayssi qassea gita gita pooqetikka deizayssi beyana lo'ida keeththati de'izayssi bentishe di'zayssa beyays guus

Hayssani taani be7idayssi aaze giikko aarbbamiincce haatha yaagettizayssi xaafettidi uttidyssa beyays.

Daro kawo oosanchati bantta kusheza bombba haathazan meeccishin issoy pooto entta denthishe de7izayssi benttees hayssan guussako.

Hasan issi yelaga na'ay computereza naqishe dizaysa Tani be'anawu danda'adis gusako, na'ayka naqishe de'izaysa

Hayssan issi attuma adey ba ooso keeththan uttidi dumma dumma oosotta ooththishenne dumma asas qofa aaththiishshe deeyssa be'o danda'oos

Issi kawo osanchay iss

Dumma gita keeththati keexetishe deeyssa pooqeti medhetishe deeyssa asay pooqeta medhishe deeyssi qoncidi dalganbee

cora asati haaththa bomba medhidi bomba haaththan kushe mecetishe dizayssa tani peyo dandayadis ikka bomba haaththa matan

hayssani xeena tequme mengest yaagta xuufe zagamatan dumma dumma saatetinne kilogirameti xaafetidi uuttizayssa beyays guussakko